Ciililo galalo zo'o merray deiya nu tophphiya banddira guuye baggara woththida waana kawo dotoriya abby ahimedey ha missilen bettishe dessi.

Ha misilezan betizay aaze gikon dumma dumma kathanne puteta qohoya guxuneta heysadanka qase sharapa woranasi madiya dumma dumma kemikaliyappe giigiza xaleta banta gidon oykida jarikaneti betishe de'osona.

ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma katha qohiya guxuneta woriyanne sharafa thaysiya kawoy ehido xale ba giddon oyqqida jarkane beettishe deees

ha misilezan beettizay aaze giikkon dumma dumma dan'o doozati leemisuwas uuthay saanthay heyssa heysa malati ya baggara mitazi haratikka beettishe de'ettis

nutopphiya biitta hupheza kawoy dotoriya aabi ahamedi nutopphiya bayndirappe sinthe baggara eqqidi beettishe deees nutopphiya bayndirassi cililo galal7onne zo7o meray beettishe deees

ha misilezan beettizay aaze giikko wor amithata woykko doozata haatta ushshishe de'iya ha wodiyan asa naatu oosoa elelisanassinne maaduwas merettida maashineezi beettishe deees

Ha misileza bolla bettiza tuma tosan kehippe erancha gidida asati tumuwa xeelidinne tumuwa gidon de'iza sharapay maxiimaxidi kesosona

Ha missilezan bettizay aaze giiko asa nati wolqqa minjanasine oso ellelisanas gii medhdhetiza kaththa bukkiyo mashshinezi bettes.

Ha missile bola betiza c'ora asati teriza ayfa ayfe qomo gidiza papaya yagiyo Mitha qomowa ayfiya banta kusheni oyqidi ha xelishe betosona.

Ha missilen bettizay azee giko dumma dumma mitha qomotappe issuwa gidiza asa nattu go''an daro erettiza tukkiya bonccoy bettes

Hayssa misilezan aazi beetize giiko tuumoy yafaran tohetidayssi beetishe de'es; ha tuumuwa giddoppe sharapanne hara hara tuumoza qohiza miishshata maxi maxi kessishe de'iza asati beetosona.

Ha'i wodiya asa natus dichas baso gidida tukeya yagiyo mitha qomoy betishe de'es ha tukeyka teridinne zo'o medho lametida ayfa oykidage betishe de'es

Ha missileza bolla betiya daro kaththa qommotinne dumma dumma ayfa ayfeti betishe de'osonna. Hesappekka lemissos: banggay, lokomeynne hara hara kaththa qommoti madabara kumidi betishe de'osonna.

Ha misilezan betiza nam'u indoy de'sona ha nam'u asatika issinaacaro gidishin issoy atumaga ha atuma ha atumazika ba huphen kope wothidays betishe de'es

Ha misilen bettizayssa aze giiko ayfa ayfe kaththa qommotappi issuwa gidiza muziya yagiyo buro gakkibenna yelagga ayfey diyo muzey bettishe dees.

Ha misilezan betizay aze gikko medhay zo'o gidida woyko terishe de'iya ayfa ayfe katha qommotappe issuwa gidiza mitha afey betishe de'ese

ha misilezan beettizay aazay giikko dan7o doozata thokkidi woykko saanthaa heyssa heyssa mala hara hala kathatu giddon eqqidi enta oyqqidi ha xeellishe beettiya issi attuma yelagay beettishe dee

Asa naati miikko suutha maaddiyanne hara hara bayzikko miishaza ekkidi dzaro go7an pe7iya ayfa ayfe qommo yaagettiya dan7o doozappe giigiya katha qommoy beettishe de7ee

ha misilizan beettizay aazey giikko dumma dumma kawo oosanchatura so goshshancha asatuura issipe shiiqidi puuten gakkida diccida woykko aypiya immiza kathata bantha kushezan oyqqidi xeellishe beettosona.

Ha misilezan beetizay azze giiko dozatupe issuwa giideya tuukiya yagiyo ayfe imyoganne hayitha cadide woykko boonico uyiko asa natuusi daro goa immiza betiishe deea tuukiya dees.

Ha misilizan beettizay aaze giikko biithappe bookkidi ekkiyo yenjeelua yaagiyo dan'o doozappe giigiya hunkoy beettishe deees hayssaka issi macasiya madabaran zaarashe beettoos.

meray keehippe booththa gidiza xeellanas lo'iya yelaga badalay bettishe de7ees ha yelaga badalay woykko pooshettidayssi asa naati doyssidi miyakko daro go7a immi o gan eretiyayssa gidees

Hayssa misilen aazi beettize giikko cora asati issife shiiqidi goshsha oosoan gakkida katha ayfetanne hara hara mitha boncota xeellishe beettosona.

Ha misilezan beettizay aazay giikko cora asati issipe kushethi dendidi dashuwa yaagiyo mitha malatiya maata cakishenne buucishe beettosona

Ha misilezan beettizay aazi giikko maata keethtay issoy deees ha maata keeththappe duge baggara muuze beettishe deees pude qommo baggara tukke deiya gee beettishe dees.

Ha misi lezan beettizay aaze giikko dumma dumma katha qommoti bukettidi sinte aadhdhe uttidayssati beettishe de7oosona hayssatappeka leemisuwas lokkome heyssa heyssa mala hara hara katha ayfeti beettishe de7oosona

Ha misileza bolla beettiza issi miicayda deiya nayiya ba oyqido keeshan tukke hayfe maxada kunthada ha hemettashe beettowos

ha misileza bolla beettizay aaze giikko dumma dumma go7as peiya asa naati caddidi tukkiya uyyo tukkiya boncoy beettishe deees

ha misilezan beettiza nam7u asati de7oosona intappe issi niya macaro gidishin issoy attumaga intika ay ooththiyona giikko bantha ooththido daaburappe ehidi giya bayzanasi madaban madaban wothti uttidosona

ha misilezan beettiza issi maca mishiriya madabaran yenjeelu7a qolayda bettiyoyssi erettees ha mishiriyakka booththa madabarata kunthada zo7o madabara kunthanasi an zaarashe de7awus

Ha misilezan betiza issi mishiriya atuma asappe simonta ba era go'eyada dirsa dirayda ba tokido mithaza woyko puteza naganas oothon gencada dendizara beyashe de'awus .

Da'o dozatuppe isuwa gidiya asa nati ancid doysi miyo katha qomotappe isuwa gidiya dand'os dozay betishe de'es, ha dan'o doozayka asa nati keehippe buli'ko daro go'aza imishe eretes

Karata pesitalezzanni bitazza kunittidi yegiddo bita bolla mokiza manigozzi betees.haa manigozzikka putiya putisiyo oththuwanni kehippe erateththiy de'izza asati oththizzo oththuwappe issozza gididi eretishshe de'ees.

katha puutisiyo oosoan eratethay keehippe deiza asati zerdo kathay ican mokkidayssi beettishe deees hayssatappeka leemisoassi dan'o doozay keehippe bettishe deees.

dan7on tokkidi gattida aypi aypiyo saatiyan go7etidi de'iya issi gooba goshshancha bitane beettishe deees ha goshshancha bitanekka tukkiya maxiyogan eretishe beettees

nu gamo biittan daro asay zeeriyonne erettiza ooso qommutappe issua gidiza bangaza giddon eqqiza nam7u attuma asati beettosona ha asatikka bantha ooththido oosoanne hara daabura wolqasa xeellishenne katha payatetta xeellishe beettosona

kathaa toossan eratethay de'iyo kawo oosanchati katha giddon eqqidi bangaza xeellishe beettosona ha bangaza xeelida asatikka bangazi lo7izayssa beyidi keehippe ufayssan kumi uttidosona

Ha misileza bolan betiza duma duma mac'a asatine atuma asati isipe banta putisido putiya harasa efi tokanas dentidi bide de'iyaysati betosona.

Ha misilezan bettizay azze giko gosha osuwa ottidi de'iya waxxa boorati bettosona. Ha waxxa booratuppe guye bagara goyishe bettiya asi dhayikoka kasoyne kaddoy beettishe de'es.

Hayssa missilezan bettizay biita goyiza asay xurqqafe be hashe bolla woththidi boora goyishshe bettes.

Ha misilezab betiza cora asati kawo osanchatura dumma dumma gamo woyko bita erisiza mayuwa qodhera yegida astura issipe shiiqidi pute putisidoga tukishe betos

Miththa Ooson Erethiza Cora Asati Banta Puutisidi Dichido Miththa Qanxxishenne AppeTook Tookidi Efishe De'osona Haysatika Bantaso Oosuwasinne Go'asi Madetanas Koydosona

ha misilezan beettizay aazee giikko daro goshshancha asati goyishe kaalli kaalledi xeeliya goshsha oosoan anjettida asi yidi tamarsishenne bessishe beettees

Bugetidi giigida katha awan micidi ho7ethidi deiya woykko qaathishe deiya maca nayti beettosona ha maca naytikka ha xeelidi ufayxidinne miicishe de7oosona.

Ha misilezan beettizay aazee giikko dumma dumma era oosoan diccida asati goshsha keehippe sintahu efanas yafaran katta zerishe beettosona.

ha misilizan beettiza cora attuma asatinne macasati issippe dendidi oosowas bantha kushiya micidi bantha oyqqido akafazara bishe beettosonna

ha misilizan beettizay aazee giikko asa naati ba keeththa yuushan tokki uttido daro uutthay beettishe deees ha uuttaskka yeechchay qanxetidoyssanne guutha buro dicciza haaxati beettoosona

ha misilezan beettizay aaze giikko cora yelaga attuma asati cima macasatura ubbay shiiqidi muuze woykko aya ayfe quma qommota qanxidi haaranaas giigissiyayssati beettishe de'oosona

hayssa misileza bolla beettiza cora maca asatinne attuma asati issife shiiqidi mitha qanxidinne mitha giddon de'iza hara harabata qorishe beettosona

ha misilezan beettiza dumma dumma era laameretiyonne cima asati yela ga natuura issife shiiqidi kawo oosanchatoppe era ekkishe beettosona

Ha misilezan beettiza cora asati issipe shiiqidi zoretishenne yaa7a yaa7ishe beettosona ha asatikka kawo oosanchatuppe era ekki idi bettiyayssata gidosona

Ha misilezan beettizay aaze giikko ka7ida badale pooshidi woykko melidayssa asa naata bessanasi ha zaari micida issi bitane beettishe deees

ha misileza bolla beettizay aaze giikko cora asati issipe shiiqidi banta goshsha miisha ekkidi puutiya puuti sanassinne biitha goyanas danci dendidayssati beethtosona

hayssa misileza bolla beettizay aaze giikko nam7u waaxa booratinne issi attuma asi beettishe de'ees ha attuma asikka issi waaththa boora goyshe de7ishin issi waaththa booray waaththara eqqidayssi beettishe de'ees

Ha misilesa bolla beettiya issi cima mishiriya ba kushen zo'o tuummo woykko shunkuruto oyqqada tokkidoyssa shodda shoddada ba madabaran yeggashe beettowos.

ha misilizan beettizay aaze giikko cora asati goshsha goyyo miisha oykkidi kawo oosanchatuppe loohisua ekkishe woykko eratetha qassamishe beettosona

ba qoodhen gaammo asa woga bessiza maayo xaaxiza asati sinthe baggara uttidi mitha tokkishenne biitta zaarishe beettosona ha asatikka haaththa ushshiyo miisha sintan wottidika mita tokki oge beettishe deees

Ha misilizan beettiza dumma dumma meraynne qothay ze'ido cora asati issoy issozaara shiiqidi zoretidi oosowa ooththanas dendida cora asati de'ettes

Ha misilezan beettizay aaze giikko issi yelaga naay boora goyshe beettees ha boora goyshe beettiza yelaga naay ba maayo shoddidi ha teelishe kaso oyqqidi goyshe erettees.

Aaho denba biittan nam7u boorata waaxidi goyishe deiya issi yelaga naay beettishe deees ha yelaga naay goyishe deiyo kaduwassi deiya adussatettay woykko kasoy naa wolqappe darizayssa gidees

Issi yela ga mishiriya uthada dan'o dooza gidiza santha maxashenne santhe giddoppe sharafe shoddashe beettawus.

ha misilezan beettiza ufayssa dandayenna woykko coo miiciza addey tukke tokkidi ba tokkido tukkeza oyqqidi ha misilezan beettishe deees

Daro cora asati issi sa'a shiiqidi banta gosha oosuwa sintha tera kessanassi issoy issuwara zorettishenne gosha ooson anjettida asatuppe eerateththa ekkishe beettees.

Nu tophiyasi zoko meqetha gidiza gosha osuwa otididiya issi atuma yelaga na,ayi betees ha yelagayika gosha goyidinne badala shalishe betees

Ha misilezan beettiza issi maca mishiriya oosowas danca dendi dooga bessanaas ba kushezan akafe oyqqada oosowas ba yedda de iyoge beettishe deees.

Issi dan.o doozata zeeriyo oosoan erettiza mishiriya huttada dan'o doozata woykko santha malati ageta bul'ashenne agiddoppe sharafata madishe deettawus.

ha misilezan beettizay aazi giikko dumma dumma eray de'iyo asati kattaza zerishe beettosona ha asatikka issipe dendidi kattaza yafaran yafaran zerishe beettosona

cora asati yelaga natura issife shiiqidi ha bessan de7ettes ha asatuppeka issi cimi ekkiya bitaneu ha baggara ba qoodheza oyqqidi daro qofan muuketi uttishe beettees

dan7u doozata tokki yoganne eta giddu7a bul7iyogan hara hara etas koshshiyabata kuntiza ooson erettiza issi yelaga attuma asi beettishe de7ees ha attuma asikka saantha giddu7a bul7idine xeellishe de7ees.

Ha missilezan bettiza xooqqu giida deere bollappe kaamezi guyyetha bishshe bettes ha kaamezi duugeththa bullulishe deiizayssi azzase giikko wolqqama xooqqatethay deiiza deere kii'anasi iixxizo giishassa.

Ha missileza bola betizay aze giko asa natu woliqa minganasinne hara hara osota otanasi medhetiza katha bukiza mashinnezi betishe de'es.

Ha misilezan beetizay aaze giiko kaththa bukkiyo oothuwan asa nayta maadiyanne hara hara biita goshshan maadiza kaamey issi saape harasa ba kacce dhoqqu histidi bululishe beetees.

Ha missilezan betizay aze giikko bitta goyiza kamey betees ha bitta goyiza kameyka ba guye bagga marshshezan bitta aththi aththi yegidi hessafekka daro yafaran kesiyoggan eretees

Hayssa misilezan beettizay aaze giikko asa naatu daabura guuthanassinne oosowa sinta suganas medhettida katha bukkiza maashinizi beettishe dees.

Ha misilezan beettiza cora qommo kaameti de'oosona ha kaametoppeka issoti issoti bantha sintha bagga xoqu oottidayssati beettishe de'oosona.

ha misilezan beettizay aazey giikko puula hanotan keexettida keeththay deees ha keeththappe sinthe baggara issi zo7o meray de7iyo kaame kareta sintha ba kacen biitta goyanasi bululishe beette

Ha misileza bolla beettizay aazay giikko guye bagga gongiya xoqu ooththidi sinthau hametishe deiza kaame beettees ha kaameyaka laaggishe deiza attuma asi giddon deees

Ha misilezan beettiza ha7i wodiyan goshsha oosoas nu asay go7ethiyo kaame beettishe deees ha kaamiyasikka bolla baggara zo7o suutha meray deees

ha misilezan beettizay aaze giikko wolqama aaho biittay beettishe de'ees ha denba biittan mokkida maataynne mittay beettees ha mitasikka dichateda gujjanassi haattaa ushshanassinne hara hara oosotasi medhetiza kaameti beettosona

ha misilezan beettizay aaze giikko cora kawo oosanchatinne yelaga nayti issife shiiqidi goshsha oosoa waati ooththanakkonne maashiniya go'ettidi waati sintawo efanakko zoretishinne loohishe de'osona

Heedzdzu kaameti biitta guyo ooswas meretirayssati issife goyshenne banta iyafara kessishe beettosona ha kaametakka laaggishe deiya asati banta kaame bolle toopphiya bayndiraza qach wottidosona.

ha misilezan beettizay aazee giikko keehippe puula hanotan oosettiza keeththappe sinthe baggara de7iza biitta goyiza kaame beettes ha kaameska meray keehippe zo7izayssanne hara karetha merati beettishe de7ettees

ha misilezan beettiza wolqama denba biittay deees ha goshshas injetida denba biittappe sinthe baggara uttidi ha xeellishe deiya issi attuma asi deees

Ham misile lezan beettizay aaze giikko cora asati issipe shiiqidi zo'o kaamezi mooretidayssa xeellishe beettosona ha asatikka mooretidayssa eridi lo'etisana geyoyssan xeellishe beettosona.

ha misilezan beettizay aaze giikko zo7o kaame oosuwa elelisanas yafara kessishe deizayssi beettishe deees ha kaame bollaka uttida nam7u asati beettosona

ha misileza bolla beettizay aazey giikko wolqama aaho denba biittan nam7uau shaakkidi giddoara kantidi biya oge beettishe deees

Ha missilezan bettizay aaze giiko nam'u tammane ussuppun payddoy guyye baggera xaffetizo issi kaththa bukkiyane cakkiya mashshinezi bettishe de'es.

Meray zo7o woykko suutha daaniza kaame biitta goyyo marasha guye baggara woththidi sintha bululishe beettees. ha kaamekka laaggishe deiya issi yelaga attumasi beettishe deees.

Issi katta zeeriyo walqama aaho denba beittazan de7iza nam7u attuma naati beettosona ha attuma naatikka banta zeera naas giigissido biitha xeelishe deosona.

Ha misilezan beettizay aazee giikko biiththa goyo goshan ereptiya asa naati kushian medhiro kaame beettife deees ha kaamiyaska meray keehippe zo'o gidees.

ha misilezan beettiza keehippe aaho denba biittan kaamezi biitta goyshe beettees ha goyshe beettiza kaame bolla uttiza issi bitane bolla baggara beettishe deees

ha misilezan beettizaye aaze giikko wolqama puula hanotan oosettiza keettay beettees ha keettazappe sinthe baggara kaame zo7o meray de7iyoge beettishe deees

Ha missileza bolla bettiza aze gizayissa gidikko isi zo"on qachetida eqa ba"ada biza isi cimma macassiya betaywus

Haa misileza bolla betizayi azee gikko issi pulatezzi keththakko simmida boththa madabara kummi yiceti uttidi dorettida katayi beteshshe de'ees.

Ha misileza bollan de'iza oyddu macca asatinne nami'u attuma asati beettosona. Ha yelaga issi attuma na'ay yelaga na'iyo ba kushiyan qoommi oyiqqidi miiccishe beettes.

Botha madabare de'iza yice'tida kathata yuyi yuyi xeliya issi ci,ima bitanne betishe dee's ha bitanezika awarako poshetande gidi siridayisa xelishe de'ees

ha misilezan beettizay aazee giikko booththa maayu7a maay7ida nam7u maca nayti banta doonan tinqiya gelenna mala maayo meray deiza maske yaagetiya miisha qachidi guddena woykko soolluwa yaagetiya katha kushan oyqqi uttidosona

Ha misilezan beettizay aazee hiikko cora asati issife shiiqidi booththe madabaren kumida katha qommoza yaanne haanne doorishenne woththishe beeththosona.

katha kathon erettiza issi yelaga nayiya daro qeeri nayta katha mizashe deayda baas maanas koyada naatu sinthe aadhdha eqqin qeeri woykko guuth nayti barsishe beettetes

Dumma dumma miyoobatanne uyobata ba matan woththiza heedzdzu asati beettishe de'oosona ha heedzdzu asatuppekka nam'ati macageta gidishin issoy attumayssa gidees

dan7o doozata woykko unkotiya kattata bayzanas ehida yelaga nam7u attuma naati beettishe de7ettes ha attuma yelaga naatoppe ushacha baggara eqqizayssi guuth aduqi bessees

ha misilezan beettizey aazee giikko qaasheppe oosettiza soolua yaagiyo katha qommoy beettishe de7ees katha qommoyka ustara miikko keehippe mal7izayssanne ufaysidayssa gidiyo gee erettes

Ha misileeza bolla beettiza nam'u yelaga nayti de'oosona ha yelaga naytikka booththa madabara kumida katha banta hashezan tookkidi kiishenne hemettishe beettosona.

Ha misilezani bettidayi aze gikko qoodani kehippe cooriza botha madabarayi bettesi ha madabarayi kathaza assa nati buki wurisidi ani yeganasine kamari wothanasi madesi.

Ha misilezan beettizay aze giikko dumma dumma kaththa qommota issisa qeeri naata shiishshidi mizidi de'iya na'u yelaga macca nayti beettishe de'osona.

ha misilezan beettizay aaze giikko issi xeelas keehippe lo'iza keeththa giddon cora asati issippe shiiqidi madabara bolla eqqida issi bitanazaara haasiyshe beettosona

ha misilesan beettizay aazee giikko asa naati oothidi gattido katha woykko aypiayfeta bayzana si issisan issisan doori wottidi woykko boottha madabaren zo7o madabaren wottido kathati beettishe de7ettes

Ha demba bita bolan zeretiza katha gidora hemetishe de'za asati betosona ha katazika asa natusi dhesaza gakizaysa gidishin lemisuwas badala,gistiyane banga haysa haysa mala kathati betishe de'osona.

ha misileza bolla biittay maatan kamettidayssinne dumma dumma katta zeeranass giigida yafarettida boothati beettishe de'oosona ha biittatuppekka sinthe baggara mittay guutha de'izayssi beettees

Ha misilezan beettiza issi maca yela giya ba nam7u kushen mirqe woykko banga qachada ekkada bayda deiyo issi beettishe de7ees

Coda naati uttidi yafaran tooyetiza dan'o doosata xeellishenne inta giddoppe sharafe maxi maxidi kessishe beettosona.

Ha misilezan beettizay aazee giikko katha qommotappe issua gidiza ciyid woykko ayfeya ayfanaasi giigi uttiza maldozi beettees ha maldozikka dumma dumma asa naati uukkidi maanas go'an feeiya katha qommotappe issua gidizayssa.

Dumma dumma asa naata go7iyanne bayzikko miisha ekkiya miikko wuukin kathadan miziya malduwa yaagiyo nu dere asay go7etiyo katha qommoy beettides deees

Ha misi lizan beettiza cora asati issipe uttidi baynta sohuwara sohuwara kattha cakkidinne cakido kattata issisaa zaari zaaridi yeggi teelishe beettosona

Ha misilezan beettizay aazee giikko katha bukkiyo oosan keehippe goobanne eratethay diza issi attumasi paranne baluqota laaggidi katha bukkishe beettees.

Booththa mayo too gakkanaashin mayida issi attuma asi ba kushiya gattidi aybakko haasiyishe beettees ha asikka kathappe sinthe baggara eqqides.

Ha misilezan betizay ago bitta yaparan goyetida dan'o doozati beetosona. Ha da'o doozatika gumbo santhaynne hara hara doozati beetishe de'etees.

Corra assati issipe utidi banitta osuwa dabura ayifiya bayizidinne dewo woliqama suyikeyi betishe desi hha woliqama suyikiyan sinitha baggara betishe diya namu'u maccati betosona

badalaza oyqida yelaga gaammo biitta erisiya woga maayuwa ba qoodhezan xaaxida issi yelaga asi beettishe de'es

ha misilizan beettiza cora asati de7eettes ha cora asatikka nu gaammo biitta erisiya woga maayu7a qoodhezan qachiza asatura qasse enthappe nam7u asati qach be naageti issipe de7eettes

Nu gaammo biitan keehippe daroto erettiza maldoy beettishe deees hamaldoykka daru oosowas asa naatus go'a immizayssa gidishin heyssappeka asa naati wukkidi maanas go'etiyo katha qommotappe issua gidishe eretees.

Dumma dumma dan'o doozatoppenne katha yarappe isso gidiza badala yaagiyo katha qommoy beettishe dees. ha katha qommoza giddorakka hemettishe beettiza asati de'oosona.

Dumma dumma ka'idanne melida kathata bukkidi bayzanas madabaran kunthidi woththido kathati beettishe de'eettes ha madabaran deiya kathatikka leenusaas gaashiya banga heyssa hessa mala daro kathati beettishe de'eettes.

katha bukkashe beettiza issi cima mishiriya de7awus ha katha bukkashe deiya mishiriyakka ba kushen katha ongi woykko aaththi yeggiyo balla oyqashe beettowus

Ha missileza bolla bettiza dumma dumma oththon pe'iiya wolqamma woykko addusa miththati bettosona ha worattika asa natussi daaro go'a immiyoggan erettosona.

Ha misileza bolla betiza dumma dumma Meray de'iza mayota mayida asati kawo osanchura issippe danci dendidi puutiya pude dhoqu otidi tikanawu efishe betosona.

Haisilezan beetizay aaze gikon cora maata qommotinne mithati hesadanka hesadanka dan'o doozati beetishe de'osona.

Bota mayo mayida issi mishirera kareta kote mayiza issi atuma yelagara nam'ay Mitha woyko putisido katata tokanasi efishe betosona.

ha misilezan beettiza issi lo'o asi utidi mitha tokkishe betes, ha mitha puutiya tokkishe beettiya asikka biite kaashidi biittan duge gelsidi biitta zaaranas hanishe betes.

Ha misilezan beettizay aaze giikko wolqama daaro woray deiza biittay beettishe de7es ha worappeka gidduwara duge epiya wolqama aafoy deiyadan haniya gongoloy beettishe de7es.

ha misilezan beettizay aazee giikko wolqama xoqu giza derez beettishe de'es ha dereza bollaka dumma dumma mitatinne maatati dere huphe gakkanaash kammidayssi beettishe deees

Ha misilezan beettizay aazee giikko mita tossan keehippe eratettay deiza asi biitta kaashidi mita tokkanas bakko shiishshi uttidayssi bettishe de7es.

Mitta puutiya puutisidi tokkiyo saate gakkin tokkanaasi biitta kaashidi de'iza attuma asi beettees ha attuma asikka biitta akaafen kaash kaash olishe beettide de'es.

Cora kawo oosanchatinne cima sati issippe shiiqidi goshsha oosoan puutiza dan7o doozata xeellishe de7oosona ha asatikka baynta naara qeeri woykko guuthe nayta ehi dooge goshsha oosoa tamarana mala bessishe de7eettis.

Ha misilezan beetizay aazee giiko biiththa kammi oyqida maatatinne hara hara dan'o doozati qassekka miththa qommoti beetishe de'oosona

ha misilezan beettizay aazee giikko addussa geesay deiza mithati issife dancacci cori shiiqidi ici uttidayssati beettishe de7oosona hayssatappekka issoy wullishe beettees

ha misilezan beettiza cora asati issipe dendi danci ooththi di puutiya tokki yogan eretosona ha asatikka ha7i puutiya tokkidi biitta zaarishe de7osona

ha misilezan beettiza cora asati issife shiiqidi puutiya putisido mitata tokkanaas efishe de7oosona ha asatuppeka sintha baggara deiza issi yelaga naay nam7u puuteta ba kushezan oyqqizayssa gidees

ha misilezan beettiza huphezi bo'atido issi cima bitane woykko kawo oosancha milatizayssi beettishe de'ees ha bitanezappe guye baggara mithati beettishe de'eettes

Ha misileza bolla beettizay aazee giikko woray keehippe dancaccidi beettishe deees ha wora giddonka daro medoosati dzaana gee oossinne qoncidayssa gidees.

biittaasi keehippe aradatetha immiyanne ayfaayfe kattha qommotappe issua gidiza afkadoossiya yaagetiyo katha qommoy beettishe deees

Puutiya puuti siyo oosowaninne biitta goshshan erettiza cora kawo oosanchati issipe bootta maayo maayiri ooso ooththishe beettosonna hayssatuppeka sintha baggara issi cimi bessida huuphe bo'atido issi bitane biitta kaashishe beettees.

ha misilezan beettizay aazee giikko karetha qole dancida nam7u asati bayntanaara daro cora asata shiishshidi zorishenne tamarsishe beettosona ha asatikka xeeysidi issi asi baakko shiiqidi siyana mala koyo gishas asa zorishe bettosona

Mitha puuthisidi tokkid deiza issi attuma asi ha xeellishe deees ha attuma asikka biittan tokkidoo mitatukko biitta kushiyan zaariyoyssi beettees.

Sassoza ha biita kunthiddi oththizo puutetiya osson mokiza daro miththati betishe de'etees. Ha miththatikka daro diccidinne lo'o hanotani diccishe betetees.

Saasozan biitha kunthada mitaza tokkada oythayda deiya issi yelaga maca nayiya beettashe de7awus. ha yela giyakka saasozan tokkido mitappe aypiya maanathi lo7ethada ooththashe eretto.

Wolqama woykko adussa mithati woran diccidagiti beettishe de7oosona ha mithatuppekka issoy duge bakki simmi wullishe beettees

puutiya puutisi wursidi efi efidi tokki de'iza issi attuma asi beettishe deees a7oosuwappe tamarishe deiza maca asatinne hara hara asati beettishe de7oosona

Ha misilizan beettizay aazey giikko wolqama ordidanne xoqu gida mitati issife deishe beettosona ha mitatikka asa naatusi daro go7a immoosona

Ha misileza bolla beetiza daro qooday baynna macca asati entapekka issoti issoti santha hankotti donuwanne hessa hessa mala kathata bayzanassi gigisi wothidosonna.

Ha misilezan betizayi aze gikko dumma dumma mitha qommotinne mathatiti dees.ha mithatika issoti issoti cishsha ciyiyageti beettishe dees

Ha misilezan betey azze gikko dumma dumma katha qomotinne hayssa hayssakka unkotiya dumma dumma dan'o dozati betishe dosonna hesatuppe lemisos badala boyna shukaretara deyetes

Ha missileza bola betizay aze giko c'ega madabara dudha bola madaban madaban wothido lomeynne santa bonc'oti betosona.

ha misilezan beettiza attuma asati banta kushezan madabara oyqqidi maca mishireppe kathanne dumma dumma suyqa miishata shammanas oychishe beettosona

Ha misilezan beettiza dumma dumma kaththa qommotinne kaththata mal7isanas asa naati go7ettiyoobati issippe beettishe de7ettes hayssataka shammanas daro attuma asati issippe sinththa issi macanayera eqqidi bettishe de7ettes.

Hayssa misilezan beettizay aazee giikko dumma dumma katha ayfetinne dan'o dooza unkoti beettishe de'oosona hayssataka shammana si uttidi ne eqqidi xeellishenne shamishe beettiza asati de'ettis

Hayssan misilezan beettizay aaze giikko santha qachi qachi bayzidaaanne shammiiddi de7iza asati beettishe de7oosona.

Ha misilesan beettiza daro katha ayfeti woykko ayfa ayfeti beettosona ha ayfa ayfetuppeka leemisoassi muuze paapaayay heyssa heyssa mala hara haratikka beettishe de'oosona.

Ha misilezan beettizay aazey giikko dumma dumma oosoan go7ettizi asa naati demmizo oosoa wolqa da furan giigiza katha ayfetinne ayfa ayfe qommoti beettishe de7osona

dan7o dooza giddora hemettishe beettiya issi attuma asi de7ees ha attuma asikka geesa qantha gidiyoga eriyoy aazane giikko santhay ass gul7a gakkidoyssana

Ha misileza bolla beettiza shunkurutoy yenjeeloy tumoynne hara hara aypaaype katha qommoti bayzettishe beettoosona.

Ha misileza bolla beettizay aaze giikko dumma dumma ayfaayfe katha qommotinne hara muuzeti heyssa heyssa mala mangoy abkadoose hara paapayeti beettishe de'oosona.

Ha misilezan beettizay aaze giikko issi wolqama keeththe giddon kathay bayzettishenne dumma dumma harabati bayzettishe shamettishe bettosuna

Ha misilezan beettizay aaze giikko bootta saasozan qashetti woykko yiic ettida katha qommo gidiya aybaayfe beettishe de'ees.

Ha misileza ta bea'she dizaysi aze giko zo' saso woyko madabare bolla miceti utida kata ayfeti woyko dano'doza qomoy betishe dizays betes.

Dumma dumma dan'o doozatu unkoynne kata ayfeti bettishe de'oosona ha dan'o doozatu unkuwa bayzishe deiya bantha huphe zan qoophe woththiza asatikka uttidi beettishe de.ettes.

Xelanas kehippe ufeysiya lo'o ogera nam'u nayti wotha woxishe de'osona. Ha wothan eretiza nam'u naytappe issoy sintha bagara woxishe betees.

Ha misilezan beetizay aaze giiko kartoone woyko kirtaase giddon qashetidi diza lo7iyo galal7onne zo7iya puula hanotan ufayssiya ciishshay beetes.

Ha misileza bolla betiza dumma dumma dano dozatape issuwa gidiza santha hatha ushishe betes ha santha hatha ushiya woyko pukiya mashiney hata garsa bita gidope xunxi ehiyogey eretes

Ha sinththan bettashe deiya na'iya ba kushshen miththaza oyqqada xellashe de'awusu ha na'yakka miththa ciishatta be'iddogan kehippe uffayssan kummada miccashe betawusu.

ciiyidi zeiya yelaga mithasu giddon heedzdzu maca nayti beettishe de7osona ha macasuppekka nam7ati guutha xoqi bessosona

ha misilizan beettizay aaze giikko kathay gakkidayssa cakishe deiya katha maashine beettees ha mashinezappe guye baggara asa naati oothtishe beettosunna

Ha misilizan beettiza meray keehippe lo7iyo issi yelaga na7eya coo miicashenne ba oyqqido miishan ufaysiya ciisha oyqqada beettawus.

Ha misileza bolla beettizay aaze giikko keeththa malatizayssi bollara micetiza kuwappe garsa baggara daro mitha qommotinne ciiyiya katta zeretati beettishe de7osona.

ha misilezan beettizay aazee giikko dumma dumma puutiya puutisidi heyssappekka dichishe deiya maca asati beettosona entappeka giddon issi atthuma bitane ba kooteza oykqidi eta xeellishe beettees

Ha misilizan beettizay aaze giikko ha'i wodeyn mutoopphiyan go'eti deiyo matha kooththay beettishe de'ees ha matha kooththappekka paalli paalli kiiza matazi beettishe deoosona

Ha misilezan beettiza nam'u asati de'oosona ha asatuppekka issoy attu maga issinna macaro gidishin attu mage ufay xizinne miixishe beettees.

issi wolqama haggay de7iyo mitasa bolla matha kooththati qashetidayssati beettosuna ha matha kooththatuppe paalli paalli kiiza matha marati beettishe de7ettes

Ha misilizan beettizay aaze giikko goshsha oosuwassi keehippe lo'o gidiza aaho biittay beettishe de'ees ha biittaykka go'ettishe deiyaga gidishin daro asati sinthara goyishe ha yiidde de'eettes.

ha misilezan beettizay aazee giikko dumma dumma goshsha oosoa meretiza kaameti de'oosona ha kaametikka goshsha oosowa ooththidinne eti kantido geezzan woykko yafaraan zereta zeranas woota bessishe de'oosona

dumma dumma meray de7iza ciishshati issipe issisoan de7ettes ha dumma dumma merata aybas wottizo giikko issua issuappe mera lo7iyaga geeddaranassinne etappe lo7izayssa dooranas wottizoyssa malatees

ha misilezan beettiza dumma dumma meray de'iza maayo maayida maca asati keeshe ba'idi baynta ba'ido keeshezan mitha ayfeta qori woykko maxi maxidi yeggishe beettosona

Ha misile dezan beettizay aaze giikko dumma dumma oosuwa erancha asati uttidi biittan zereta zerishe beettosona ha asatuppeka issi niya guye baggara zaapazan bu7ayda goykko goyayda biittawus

Ha misilezan beettiza yabaran tooyetidi mokkidi gakkishe deiya dan.o doozata haaththa ushshideenne puukishe deiza maashine beettishe deees.

ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma mithatinne maatati issisan dancacidi deiyayssati beettetes a mithatuppe woykko maatatuppe sinthe baggara keeththati beettetes.

booththe maayo puddeppe tohe gakkanaas shin maa7ida issi asi hemetishe beettees ha asappeka miye baggara kooththay maathagey beettishe de'ees

ha misileezan beettizay aaze giikko woraqata oykqida cora asadi issipe shiiqidi xaafi oykkishe beettosona ha asatikka goshsha oosoa xoqu ooththi bessanas puula hanota medhanas koyoge eretes

Ha misileza bolla beettizay aaze giikko erancha asati ha'i wodiyan ehido kooththay woykko matha oyqiyo mishay beettishe de'ees ha kooththappe paalipale kiyiza mathatikka beettishe de'oosona.

hayssa misilizimi beettizay aaze giikko dumma dumma maca asati baynta gaden mokkida katha woykko boncota ehidi bayzanassinne laammanasi madaban wottishe beettosona

Ha misilezan beettiza cora asati baynta sohozan uttidi yafaran katta zeerishenne moogishe beettosona ha asatikka katta ha'i zerishin guye baggara akaafen kammiza bitane hamettishe beettees.

Ha misilen betiza kehippe wolqama po'ozi po'iza kethan maca asati banta osozara osozara shiqidi issippe kaatha bayzishenne haysa mala haysa malabata othishe beetosona.

Keehippe aaho gidiza goshsh biittan nam7u asatibeetoosona. Hanm7u asatikka sintha bagga hokkidi biittazaappan goyishe deetes.h guyebaggayssi aappe tamaaranaas xellishe de7ees.

Duma duma katha ayfeti betosona ha katha ayfetufeka ya bagara matay betishe de'es ha matayka meheye manasine hara hara osuwasi pe'esi

Yafaran yafaran toketida dano dozata ushiya mashinedazan haththa ushiya de'iyoge betees. Ha mashinetika haththa garssappe ekiya ekidi wucari wucari ushiya beettes.

Ha misileza gidon betizay aze gizaysa gidiko wolqama woray de'es ha worayka dumma dumma matatane kathata heysa heysa malata ba gidon oyqida wora getetes

doozata yafaran yafaran tokkidi mokisi wursidi harasuwan qasse hara tokkanaas goyishenne ooththishe deiya cora asati beettishe de7eettes

Ha missilezan bettiza naamu macca aassatura issi attummagara deettess ha aassattuppeka attumage waro haaththas kessidi kaaththa moorenna maala qohena maala otishshe beettess.

ha misilezan beettiza issi yelaga ordi ekkiza attumma assi ba kushe biradhdhe ha malatishe beettees ha asappe guye baggara muuze dicishshe de'izayssi beettees

Ha misilezan beettizay aazee giikko heezzu uttida attuma nayti beettosonna. Ha attuma naytuppekka giddon issoy wogga qoobe huphezan wottidi ha xeellishe dees.

Ha misileza bolla beettiza cora asati de'oosona ha cora asatikka maatanne dumma dumma kattata mithata haaththa ushshiya maashine ushshishin xeellishe beettosona.

ha misilizan beettizay aaze giikko yafara kessidoyssara haaththe goggishin beyettes ha gogiza haaththappe giddon giddon xoqu gida biittazikka beettishe deees

ha misilizan beettizay aaze giikko issi uttida yelaga attuma naay de7ees ha yelaga biittan wodhdhi uttida attuma naappe guye baggara wolqama woray de7ees

ha misilezan beettizay aazee giikko wolqama woray deees ha wolqama woraykka asa naatusi daro go7a immiyayssa gides heyssapeka biitta haaththay meeconta malanne wora medoosati aqanas pe'anas maaddishe de'ees

Hayssa misilezan beettizay aazee giikko dumma dumma kaameti beettosona heyssatappeka leemisuwasi biitta goyiza kaame biitta ba7idi hara saa efishe de7iza kaamenne heyssa heyssa malati beettishe de'oosona.

Ha misilezan beettizay aazee giikko wolqama aafo denba biittan nam7u bessara goshsha biittati de7oosona ha goshsha biittatuppe woykko tohetida kathatuppe giddozaara efiya ogezi beettishe deees

Shucha qoxidi bithara oyththizo oggezara hemettishe de'yya aththuma assathi de'oosona. Ha aththuma assathikka issoy hare ha baggi lagishe dees. Issoy guyye simi eqidi ba lagiyo woykko biyossape ha simi xelishe bethees.

Ha misilezan betizaysi issi ketha masatizaysi betes ha ketha malatizaysa gidon daro miiza qomoti de'etes ha miizatupeka issinay duge simada icha utadus

ha misilezan beetiza uttada kuuttoza hemashe issi macca na'iya de'aus. ha macca naykka kuutoza haaththa ushayda de'iyaro gidishin kuutotappe sinththe bagara nam'u phuuphullezi de'ees.

Ha misilezan beethrizay aazee giikko kuththoza go7aappe issuwaa gidiza phuuphulle yaagiyo asaa naathi go7eththiyo kaththaassikka miikko maaddiya hara hara go7athussi pee7iya phuuphullee beeththishe de7ees.

Dumma dumma Soo medosatappe issuwa gidaza kutuwa yagiyo medosayi betishshe dees.haa kutoyikka issoyi issuwara cooriddi miyobba asa nati yeginn hokkidd mishshe betees.

Deyshayanne dorssa issippe ekidi wudiyan heemanasi efiidi de'iya woyko laagishe de'iya issi attuma yelagay beetes ha yelagayka baassi maanasi shinqiya ekidi biyogeyka beetishe de'es.

Ha misileza bolla beetiza cora meray deyiya miizati de'oosona. Ha miizatikka so meedosatuppe issuwa gidiza asa naati dumma dumma go'aasi go'etiyo meedoosa qommota.

ha misilezan beettiza wolqama giyan daro asati mehetha bayzanassinne shammanas issisa shiiqidayssati beettishe de7oosona heyssatappeka issoy sinthe baggara booras kacen wodoro yiicidi eqqidays beettishe de'ees

hayssa misilezan beettizay aaze giikko woray deees ha worappe sinthe baggara boorati beettishe de'osona ha booratu qoodaykka nam7u xalala gidees

ha misilizan beettizay aazey giikko some doosatuppe issua gidiza deeshsha heemmiya issi maca mishiriya deeshshe xanthappe waatta ekkanas kushiyan duge dabayda beetto

ha misileza bolla beettizay aaze giikko wolqay woykko ashoy baynna keehippe qallida miizati yeecha anceta mishe beettosona

Ha misileza bolla beettizay aaze giikko dumma dumma so medoossati beettoosona hayssatappeka leemiso asi deeshay, dorsay miizaynne boorati beettishe de'oosona.

ha misilezan beettiza cora miizati de'eettes. ha miizatikka issoy issora sugethenna mala bantta zadalozan qashetidi beettishe de'eettes

hamisilezan beettizay aazee giikko cora cimasatinne yelaga naati maca sara ubbay shiiqidi dorsaza qooren wodoro qachidi bantha kushin kushin oyqidayssi beettishe de7oosona

Shuchcha qoxidi biithara oytido lo7o puula ogezara hemettishe deiya haretinne asi beettishe de7ettes haretappe guye baggara deiya issi addezi hareta ha laagishe beettees.

Dumma dumma meray deiyo somme doossatoppe issua gidiza deeshshay beettees a deeshshappeka cora merappe dariyayssi aazee giikko booththa meray deiza deeshshati dalgi beettosona.

Ha misilezan beettiza keelay deees ha keelappe sinthe baggara qashethi utthira nam'u booththa miizati beettishe de'eettes ha booththaranne karethara walaka woykko puncare melay deiza miizati issiniya sinthe baggara issiniya guye baggara bettashe de'oos.

ha misilezan beettizay aazee giikko punca bure maray de7iza issi booraynne zo7o maray de7iza issi booray nam7u gididi issison eqqidayssati beettishe de7oosona

maatta miizati banta qoodhezan qashettida wodorora haaththa uyanas dafettishe beettosuna ha maata miizatikka mata wode yelidoyssa erisizay aazee giikko inta xantay woykko woohayee keehippe dalgidoyssana

ha misilezan beettizay aaze giikko cora meheti issipe wudiyan laagettidi lo7o puula hanotan oosettiza ogiyara hemettishe beettosona.

Ha misileza bolla beettizay aaze giikko issi cima asi somme doossatuppe issua gidiza daro go'an pe'iya dorsa yaagiyo some doossa heemmishe beette.

Meeha heniththan eretida asat issippe shiqiddi meehza woyikko Soho medosappe issuwa gidiza dorisata haaththa ushshishe betosona he issotappekka issoy ha bagara koxeza oyikidi eqideesi

daro tamman qoodetiya deeshshatanne dorsata issipe ekkidi wudiyan heemmanassi shinqiya goochchidi woykko ba hashezan ba7idi biza yelaga naay beettishe deees

ha misilezan beettizay aazee giikko dumma dumma meray de7iyo so medoosati maatha miizati boorati hsssa hessa malati issippe maatay dizo biittan hee mettishe beettosona

ha misilezan beettizay aazey giikko kareta miiziya ba qoodhezan wodorozi qashethizayssara haaththa uyashe beettoos haaththa uyashe beettiza miizeesi wooheye keehippe aakkizayssanne mate wode yelidaro gidishe beettoos

ha beettiza wolqama aaho biittazan he mettishe de'iya dorsati beettosona ha dorsatikka hee mettishe de'iyo biittan mokkida maatazi keehippe mehees maanas injetiza cililo meray deiyayssa gidees

Ha misilezan betizayi azee gikko asa nai baa kushshe woyikko qaani daro banigga ayippete oyqanassi danidaiyogadani besishshe bettees

Dumma dumma kaththata buli"ishe beteza woyikko harumushshe diza issi cima adezi adey des ha adez harumizayikka azanne gikko zappan go"etidi hatumusse detes

Kareththa saassozan biiththaa kunththidi puuthiya puuthissiyo oosuwan erethiza gooba asi biiththaa kareththa saasso koo zaarishe beeththees; ha assikka baappe guyye baggaara haaththe ushshiza jarkkaane woththi7uththis.

Ha misilesa bolla beettiyayssi awayse giikko kareta saason biiththa kunthidi puutiya puuti sido dumma dumma mithasinne dan'o doozati betishe de'sona.

Ha misilezan beettizay aazee giikko puutiya putisiyo gaaninne biitta goshshan erettida issi gooba asi yelaga heedzdzu tamare naata loohisanas bessishe beettees.

puutiya puutissiyo oosan keehippe gooba gidida kawo oosancha milatiza issi asi ba puutisidi tokkido mitiyo haaththa uthfishe beeththees.

cora maca asati issife shiiqidi dunoza shammishenne bayzishe beettosona ha maca asatikka dunoza bayzanassinne woykko shammanas yidogappe guye baggan miisha haasiyishenne doori doori ekkishe beettosona

ha misilezan beettizay aazee giikko issi yelaga mihiriya mokkida mitha puutheta haaththe ushshaydanne eta gidduwa xeellayda beettawus

Ha misilezan beettizay aazi giikko mita tokkishe beettiza issi attuma asi deees ha attuma asikka ba tokkizo mitakko biitta shiishi dibettishe deees

hayssa misilezan beettiza cora asati issife shiiqidi puutiya puutisiyo oosoaninne goshsha oosoa sinto su gishe beettosona ha asatikka baynta mayido maayowa addina shoddi wottidi oosoan simeretosona.

Ha misilezan beettiza cora asati de'osona ha cora asatikka issoy issuara shiiqidi zoretan biitta oosoa waati ooththanakko issoy issuappe tamarishe beettosona.

ha misilizan beettizay aaze giikko issi yelaga attuma asi ba goshsha miisha go7ettidi uutta tokkishe beettees

Ha misilezan beettiza cora asati issippe bettiza qunoy miza katata maxi maxidiwora oolishe bettossonna ha asattikka issippe ottiyo oosuwa dhoqqu ooththi erisanas besishe de'ossonna

Mittiya tokiyo oththuwanni erettizza issi cimmi ekizza bitaneyi haa miththa tokiyosanni de'iya bokkizzo olla miththakko bita shishshishe de'ees.

Ha misilezan beettizay awaysse giikko namU'u asati deishe beettosona ha nam'u asatuppeka issi niya macaaro gidishin issi attu maageekka ippe ushachi baggara beettishe deees.

Ha misilezan beettiza wolqama woray de7es wolqama worappe woykko mithappe garse baggara uuttazikka beettishe de7es ha uuttaza tucciza woray uuttasi dicconta mala ooththishe de7es.

nu gaammo biittan daro go7an eretiya uuthay beettishe deees ha uuttasikka bolla baggara deiya ge yeechcha geetettes garsa baggan qasse melidayssi gobba geetetti xeeygetes

ha beettiza misilezan dumma dumma zereminne tokin gakkiya katha qommoti beettishe de7osona heyssatappeka lokkomi badalay hara hara katha qommoti beettishe de7oosona

ba huphezan qopphe woththida issi cima bitane badale giddon eqqidi beettishe deees ha badale giddon deiza cima bitanekka badale oyqqidi ha xeellishe deees

badala pooshshada ka7ibeenna badala bessashe deiya issi yelaga mishiriya beettowos ha yela giyakka badalas deiya zo7o woykko boottakko baqqi ekkiya meray deiyoga bessashe de7awus

meheya payatetha naagisiyo oosan kawoppe anjettida nam7u asati booththe maay7o maay7idi meheta giddon hemettishe beettosona ha asatikka mehe payatetha naaganassinne hargiya teqanasi anjettidi kiidosona

nu gaammo asay issisaappe harasaa woye yehuwa yeetta saatiyaninne dumma dumma saatiyan togidi go7etiyo para yaagiyo beni wodyanka ha7i wodiyanka go7iya mehe beettishe deees

Ha misilezan beettiza issi gaamela giyo qoodhe keehippe aduqizanne hookkotida so medoosay beettishe deees haso medoosaykka issi issi bootan maattassinne hara hara caana oosotas maaddishe erettes

meheya bolla payateta naagisiyo ooson anjettida issi booththa mayo maayida attuma asi dirsara shiiqidi mehe caddishe beettes

mehiya bolla payateta naagisiyo oosan anjettida issi gooba attumasi hare hargidayssa xeelishe deees ha hare hargidayssaka bessanas ehida issi attumasi hare qoorezan wodoro yiicidi oyqe uttides

Ha misilezan beettiza some doossatuppe issua gidiza mehe deees ha mehezappeka ha baggara deizayssi keehippe modhizayssanne xiiketidi kiidayssa malatees

Ha misilezan beetizay aaze gikon nu gamo bitta asati issi sappe hara sa togidi woyko mandarid banashn go'etiyo toga mehey betes, ha toga mehiya oyqid ha eqida issi bitaneyka beetishe de'es.

mehiya payateta naagisiyo ooson erettida woykko anjetida asi ba kushezan meyya caddiza narpe oykkidi ha zaari bessishe deees

ha misilizan beettizay aazee giikko midoosatu bolla kayatetha naagisiyo ooson anjettida guuba asi ba kushezan wora medoosa toha oykkizi uttidayss beettishe deees

nu gaammo biittan issisappe harasa tookkidi woykko ba7idi efiya hariya yaagiyo so me doosay deees ha so me doosaykka qoorezan wodorozi qashetidi ha nu sintan beettishe deees

Ha misilen bettiza worra medhdhosay de'es ha worra medhdhosayikka matta giddon echchi denddiri haysappe daggaman atibbakko yini dozugu gidi yabagi shimishe xelishsheni deththes.

Ha misilezan betizay aze giko kac'e kehipe mirqetida woyko woga gidiza wora medosay shucha bola eqidaysa betishe dees .

Ha misilezan beeththiza woraa medoosaththuppe issouwaa gidiza gaththaa giddon geessada de7iyaa genessiyo yaagiyo issi medoosiya beeththashe de7awus.

Haa misilezza bolla betizza nam''u gamotti isoyi isuwara dishshetize betosona .haa dishshetide de'iza gamoti haa hemetishe enitti ke'iddi yidosoyi guyenni wolqama worayi betishshe de'ees.

Ha misileza beetishe dizay aaze giza gidikko oyddu godareti issippe shiiqidi haa simmi hemetishe beettosona. Ha godaretappekka sinththa baggara de'iza issi gita godarey ba doonan meqeththi oyiqqidi ganccidi beettes.

ha misilezan beettiza wolqama aaho denba biithay de'ese ha denba biittanka wora medoosati nam7ay issoy issuara waarettishenne sugetishe bettoosona

ha misilezan beettizay aazey giikko nu gammo biittan erettiza wora hare beettishshe de'ees ha wora harekka issipe cittan oydda gididi hemettishe beettosona

ha misileza bolla beettizay aazee giikko issi some doossatoppe issua gidiza garawiya bettashe de7awus ha garawiyakka shuchcha bolla uttada eqeelawus

Ha misileza bolla beettiza issi wora medoosay woykko kana mlaatiya issi do7ay beettes. Ha do7aykka dhoqq bessiya keehippe puulattida sohani kiyi uttidayssa gidees.

hamisilezan beettizay aaze giikko wora me doossatuppe issua gidiza xeellanasi keehippe lo7iya malay de7iza booththa uttida woykko ecere malatiza harbayniyo yaagiyo worame doossiya beeththashe de7aos

ha misileza bolla beettizay aazee giikko wora medoosatuppe issua gidiza worakanaa yagiyo kana meray deiyo medoosay beettishe de'es

ha misileza bolla beettiza shaaqancha yaagiyo wora medoosay beettishe deees ha medoosaykka asa naatu maayuwa beyidi ba mera laammi laammi yeggiyo gaadan erettes

ha misileza bolla beettizay aazee giikko wora Medoosatuppe issua gidiza zaro wode nu gaammo biittan beettiza wora hariya yaagiyo wora medoosay beettishe deees

ha misileza bolla beettiza worame doossatuppe issua gidiza wolqama gaammoy deees ha gaammoykka wode keehippe ceegidoyssa woykko cimidayssa gidishin ba duona shiishshi ekkanas dandayonta gidizayssa

Ha misilezan beettiza wolqama abba haaththe deees ha abba haatheppe kiidi nam'anthuwakka haaththekko biidi deiya wora medoosa gidiza demiya yaagiyo shoosha qommoy beettishe deees.

ha misilezan beettizay aaze giikko nu gaammo biittan deiza wora medoossatappe issua gidiza godarezi beettishe deees ha godareza qoodaykka aapune giikko nam7a

Ha mizilezan beettizay aazyeye giikko wolqama denba biithan maate mishe beettiza bazzo harizi qdibita bazzo harezikka nokammo biiththa hara biithatuppe dummayiya oykkidi naa gishe deiyo worame duussatuppe issua gidishe deees.

Ha misililezan beetizay aazee giiko issi cora shuchchatiza biitaay de7iyossan wora meedosaati issippe shiiqidi,haaththan geli eqidi, haaththa uyyi simmidi, banththana laacetishe beetoosona.

Ha misilezan beettizay aaze giikko wora medoosatoppe issua gidiza kace keehippe aduqizo wora medoosati beettishe de7oosona ha wora medoossatikka de'izo bootay maatay melishe deiyo haattay daruto gakkenna biittan de'ishe beettosona.

Ha misilezan beettiza na'u malatenaa medoosati de'osona ha medoosatikka malate nay si awayssi giikko maahezi keehippe eesotizayssa gidikkonne ha misilezan sintha baggara deiya geeggezi keehippe eesotethan guutha gidida medoosa geetettes

nu gaammo biittan de'iya wora medoosatuppe issoza gidida maahiya yaagiyo wora medoosay beettishe deees ha wora me doosaykka guye simmidi haraba maase giddon eqqishe beettishe deees